Nindaba obucupa bwani burimu obwoki ndeebabudyahiguru yekimeza ndeeba obucupa obumwe buriho obupande burikwera ndeeba obwoki obumwe buri omubiceebe bihango ndeeba bihandikireho nebigambo ahamutwe

Nindeeba enyanja ndeeba abantu bashutamire ahaiguru yeryato riri omumaizi ndeeba agandi gari aharubaju nago garumu abantu , ondijo arumu navuga eryato aha maizi .

Nindeeba abaana babiri, ndeeba na maama waabo bashutamire hamwe ahansi, nyina waaba ayekwatsire aha itama, omwe omwojo abyamire ahansi ondiijo omwojo ashutami, nibooreka ngu enaku n'obusaasi nibyo baine kandi hariho n'enju aharubaju

Nindeeba abantu barimu nibatambura nibagyenda ndeeba ebinyatsi ndeeba enyamaiswa ndeeba bekoreire ebitangazo ndeeba ebibira ndeebaho nenju. Aharubaju ndeeba bariyo nibatambura nibagyenda nibagumizamu omubibira

Nindeeba eryato ririho ebyokukwatisa ebyenyanja riri omu maizi nagandi amaato ndeeba nk'omushana gw'eizooba gurikurengyerayo kandi ndeeba rihekyereho n'ebyoma

Nindeeba egaari yomwika erimu negyenda eryahamuhanda hariho ebyoma aharubaju rwayo hariho ekishaka hariho amabaare hariho nana obupande aharubaju rwayo ndeeba nekishaka kihango

Nindeeba abakazi bashatu boona bekoriire enku aha mutwe bajwaire ebiringwa ebikubahika aha bigyere bari omu muhanda nibatambura kandi nindeeba ebibira ndeeba n'ebishaka bingyi

Nindeeba orugundo ndeeba rurabiremu akarayini karikwera ndeeba equator ndeeba Uganda ndeeba amaju ndeeba emiti ndeeba ebibira ndeeba amaduuka n'empanga

Nindeeba ekibira kihango kibira kine emiti miingi ndeeba enshozi ndeeba empanga ndeeba harimu emiti miringwa ndeeba harimu na nomwirima enyuma

Nindeeba ekibira kingi ndeebamu na n'enju ndeebamu na n'oruguuto rukuraba hagati ya ekibira ndeeba empanga ndeeba enshozi ndeeba na omwirima

Nindeeba enjubu eri hagati ya amaizi aha mugongo gwayo hariho ekinyonyi nikyenda nk'okuguruka ndeeba amaizi nigenda nk'okwera tigarukwera nigabuzabuza

Nindeeba empuundu eri omu kibiira erimu nereeba kandi omu kibiira harimu ebiiti baingi, empuundu egi neri kwirangura, eine enyindo mpango n'amaisho mahango

Nindeeba akaro Kari omukiibo kagoyire gye Kari omukiibo kyako ndeeba aha rubaju ndeeba n'emboga zirikwenda kwera ndeebamu n'ebintu birikwenda kwiragura ebyo nabyo biri aha rubaju rwekiibo ziri nk'emboga

Nindeeba aboojo babiri omwe ajwaire empare ngufu n'eshweta ya bulaka bari ahamusheenyi aharubaju rw'amaizi babiri bakwatsire irobo nibakwata eby'enyanja

Nindeeba abaana barimu nibaruka ndeeba bashutamire hansi abamwe bajwaire yunifoomu abamwe bajwaire masweta abandi tibagajwaire abandi bari enyuma nibakora ebyabo nibashekamu nokushekamu

Nindeeba ebifuunzo tikureeba maizi nindeeba ebimwe nibyenda nk'okwooma ebimwe nindeeba bikozirwe nk'ebimuri ebimwe nibiraingwa ebimwe nibiguufu nikwo ndikubireeba

Nindeeba oruguudo, ndeeba ebyoma omu rubaju ndeeba emotoka ezimwe nizigyenda, ezimwe niziija, ndeeba emihanda emikye omu rubaju, ndeeba amaju ndeeba ebiti ndeeba n'emigongo.

Nindeeba omukazi ayeshwekire aha maisho nahakuura obwoki bw'enjoki ajwaire ebirikwera na giravuzi za kitookye aha rubaju rwe hariho amabookisi maingi enyima ye ahandi hariho ebiti hariho nk'ebimuri ebi enjoki zirikwihamu obwoki ngaruka ndeebaho n'ebiti bingi aha rubaju aho kandi akwastire n'ak'okutamu obwoki omu ngaro ze n'aku arikuhakuuza

Nindeeba omushaija ashuutamire omu ryato aharubaju rwe ndeebaho erindi eryaato ndeeba ekindoomora ndeeba eryaato riri omu maizi ndeeba ajwire egofiira ndeeba aharubaju hariho ebinyaatsi

Nindeeba ente ishatu zaine amahembe mahango ndeeba ezimwe zirimu nizirya ndeeba ezindi zemereire ndeeba ezindi nizitambura ndeeba ziri omu kishaka ndeeba enyuma yaazo hariyo omuti muhango ogundi guri mukye